Man tye kaka ma kipito yen ma pud peya kicwalogi i poto.

Calle tye ka nyuto cal dyangi ma gucung i abunga nen calo gitye ka yweyo ite yat ka ma gua ka cam nyo gua ka mato pii.

Man kono tye poto anyogi, anyogi man kono odongo mabeco adada pot anyogi man kono tye rangi ma alum alum anyogi miyo itwa cam i yo mapol maclo moko. Anyogi bene ka kibulu bene ki mwodo amwoda.

Calle tye ka nyutu dano ma ti ki yer ma obolo obwone i pii nen calo jalo dong ti ka wayane me mako rec

Cale tye kanyutu cal dano laco ma obedo ikom inyime kenyo tye ki komputa ki cim ingete nen calo tye ikwan nyo tye ka moyo lok ma aa ki iwi yamo

Man tye jo ma gin gitye pye tuku odilo ki ingetgi tungucel i gurup mapatpat

Calle tye ka nyuto , awobi eni kono tye ma oruko long ma bule en kono tye ma oruko gin blue i cinge en kono tye ka dongo taya gwok tye ka ngwec me laro cawa i gang kwan.

Calle ti ka nyuttu cal jo ma kenyo ti co ki mon ma gurukke giti ka myelo myel me tekwaro

Calle ti ka nyutu cal dano ma oruku labo um macol nen calo ti ka gwokke i kom two ma kobo kun bei i um ki dog bote korona

Calle ti ka nyuttu cel dano aryo ma obedo i pikipiki ingette kenyo bene tye dyangi ma ma giti ka meo i but yo

Cal eno ni tye ka nyuto cal tye ka nyuto nyanya ma kiputo nen calo kipuro i poto makiumo wiye bene.

Man tye lutini ma gin tye ka tuko coro i gangigi ma kiyubo ki ot lum.

Calle tye ka yuto cal dano jo mapol ma guryene i but pii jo mukene tye ka kwang mukene gubedo i but pii kenyo.

Man ye winyo ma tye ka camo rec dok bene tye obuto abuta i pii nama dok tye ka camo rec.

Calle ti ka nyutu lee ma kilwongo ni abim ma ti ka camo pot yen i lum nyo i di bung

Calle tye ka nyuto cal agogo man tye bongi gomci ki latere ma kitweyo i kome med ki koti ma kiruku ki kanyu kacel ki kit ma ka ma en tye iye ni tye ka wot i wi yen.

Calle ti ka nyutu pii ma ingete ki butte pii-ne ti ngom ma nen calo bene dano gibedi iye but lobo man bene yen ti otu iye ki jami mukene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

Calle ti ka nyutu bongo gomaci ki aric pyere ma mon madongo ruku mukene bene ingete kenyo ti bongo ma lucilam ma co ma bene ti koti iye ki amukke bene

Winyi gin aryo magin tye ka cam i telum odi aryo.

Calle ti ka nyutu cal leei ma kilwongo-ni ongera ma gucung ping bene ingetgi kenyo tye yat moni mulot madit nen calo kama gibedi iye eno

Cal enini tye ka nyuto dok nyo dyangi man dyangi ma kilwongo ni gaji nen calo gua ka mato pii nyo gwok gua ka cam gitye ka dok gang nyo gitye ka wot ka mato pii dyangi gitiyo kwede gineko me acama bene gitiyo kedgi me pur bene gitiyo kedgi me nongo cak me amata.

Calle tye ka nyuto ot piny kun puc man kala kome tye macol nicuc kun opero ite tye ka winyo jami. Puc man bene ki tiyo kwede me buto nyo yweyo.

Cal lutino anyira ma guyeyo jerikan onyo gimako pii nen calo guya ki igamo pii ki idog kulu dong giti ka teru pine gang